Zvitenda zvenduta yepamuromo wechibereko zvotonesa hino vana vadoodori kunyambori kuzvikora votoenda kobaarirwa kuti vasazorwara ndizvona.

Zvitenda zveana adodori zvinoda kudziirira abebereki ngaaende neana kwaanenga eirapwa kuti vasazobatwa ngezvitenda zvakaita anandeta makumbo zvaiitika kudhaya makore anaya atichazvidi.

Zvitenda zvinokonzereswa nekukeburana kana kugwamana kana kupepereswa ngemhepo. Hazvidi kundosiya zvakadaropi tinosise kundxoke zviro zvinotingwarire kuti tisazvitapurirana.

Tikandozwa kuti kune chitenda choda kunzerereka cheipepereswa ngedutu ngatirumbe kuzvibhedhleya kwetinoenda kudetsereka ngekubairwe majekiseni kana kupuwe mutombo wekuchidzivirira tisati tabatwa ndichona.

Aivana vadodoripi vanobairwe majekiseni kuti vadziirire zvitenda .Zvezvitenda zvimweni zvakaita anadutumupengo zviyani, zvinotoitawo kuti nevasharuka vabairwe, kuzvidziirirawo.

Kuti zvitenda zvinotenderera ngemututu kunyambozi zvinotenderana ngekubatana kwevantu zvipere kwotogadzirwe majekiseni ekuti vantu vabairwe kuzvidziirira zvisati zvavabata.

Zvitenda zvekutenderera ne mututu kana zvekubatana kana kugwamana kwemene hazvidi kundozizvira pazvibhedhlera neanorapawo ngaange aka goxe zvidziyo zvekuti zviasa muparikirawo.

Muntu wega wega unosise kuzvidziirira kuzvitenda zvinotenderera ngemututu, zvimweni ngekugwamana, zvimweni ngekutxeburana-txeburana kwetinenge teiite mumanjira, saka ngatidhloke zviro zvinoite kuti tisapanane zvitenda.

Unoto kazwire tsitsi peyani kamwana ka dodori kei jokonywa woti yeyi kano shaishirwa maningi ngati hai kuka detsera kuti kasazo batwa nge zvitenda pakano zokura.

Ngatidziirire zvitenda zvekupharikira ngemitutu, kunyambozi kuxeburana mumanjira zviyani ,ngekuende kuzvibhedhleya kobairwa. Tisazofa ngeinopona ,akhiti ngekuti vantani vari kutopona.

Muntu unosise kutozviputira hake madziso ake miromo yake kunyambori kumbonya nenzee nenyara dzemene. Kuitira kuti asaparikirwa ngezvitenda zvinonga zveitenderera ngemututu zvimweni zvinokonzerwa ngekugwamana-gwamana vantu veikeburanazve.

Antu voye tisapedze nguva teiita unga tei itsitsi-tsitsi ungatei inyasha-nyasha kubatana nevantu vanenge vane zvitenda. Kune zvitenda zvinoparikira ngatidhloke zviro zvemene zvinotimbonya kuti tisaparikirwa ngezvitenda zvineizvi.

Vantu avafaniri kugwamana-gwamana, vantu avafaniri kufemerana-femerana, ngekuti kunezvitenda zvinopaikira ngemututu, zveipaikirahe ngekugwamana-gwamana. Vantu ngavagare kuretu nekuretu.

Ungati chitenga chingaparikira ngemututu chingapopeya ere, panonga pane kudhloka kwakanaka kunombonya nenyara nehope zveshe hapana nechaunoona hachipindi.

Vantu gonkai zvigonhko zvinoita kuti zvitenda zvinopandikira nemututu zvisamupatukira kunyazi munenge meishanda muzvibhedhleramwo gonkai zvakajeka musabatwa nezvitenda.

Zvitenda zvekuparikira ngemitutu hazvidi kuzviyeisa. Ngekuti zvinokonzere zvakawanda mundaramo yemuntu. Vatozwe kuti kune chitenda chinoparikira muntu ngaende kopuva mitombo kuzvibhedhleya yekuzvidzirira kuti chonyambouya hachikuzungunusi.

Mvura yakakosha maningi mukati mwendaramo yedu ,zvitenda zvizhinji zvinoparadzika ngendaa yekushomeka kwemvura ngekuti panonga pasina kugeze nyara nekusuke zvidziyo zvatinonga yeide kushandisa.

Zvitenda zvendani zvinoparikira zveiienda kuvantu zvinokona kutoparikira zveiiende kune muntu unenge veide kutokubetsera. Hino kutodhloke zviro zvinokuvharidzira kuti usaparikirwa ngezvitenda kwakanaka yaamho.

Kuende kuchikora ayikwekundotaticha mabhuku egapi. Kwatoa nezvikora peya zvekudzidzise antu kushambe nyara. Atisaizviziya peya kuti nyara inoitwe nekunon'onwe pakati pezvigunwe. Nemukati mentwara munokwizhwazve kuti muchene, zvitenda zvisaparikira.

Majekiseni ayi evana vadodori vegapi. Nevasharukwa vanobairwawo kudzivirira zvitenda. Muntu ngaasafa neinoponwa akagara mumhatso, ngaaende kuzvibhendleya odetserwa ngemitombo yezviyungu.

Pashi penyika ineyi yeshe vanotoreketa ngezveutana. Zvibhedhleya zvinosisa kuti pwepwepwe peshe peshe vanthu veiende kohloyiwa kuti vapone. Ngekuti vakasarapwa munyika munomu munoshata.

Mwana akatotamika zviyani, nyika yeshe inohlupeka ndizvona. Hino kutori nemabazi eutano anoreketa ngezvevana peshe peshe, kuti vana vagare vakangwaririka vararamewo upenyu hwakanaka.

Kune movha dzinotware zvikhafu zvekupe wandu kuti vaonekwe vei pona kuti vasarware ngezvitenda zvakasiyana siyana, movha dzakhona dzinokonazve kutwara nemitombo yekuti wandu warapike, dzei hamba nayo koobeka kuzvibhedhleya kweshe kweshe.

Mvura yakakosha mukati mwenyika ineyi inosisa kuti iti chakata pashi peshe uye inosiswe kungwarirwa haikona kuti inosvipidzwa kuti canhu vasazoite zvitenda zvinohamba nomvura.

Chibhedhlera chega -chega chinosise kunge chine movha inochidetsere kubvise vatenda pachiri cheivahinde kune chimweni chibhedhlera chepa dera kuite kuti vaone kurapika ngemukowo wakafanira.

Peshe peshe ngapange pane chibhedhleya veutano vanoto hamba veyi papazhe zve zvitenda peshe peshe ne zvibhedhleya zvakona zveito kweberawo kudhuze ne vantu kuti vantu vasa rashikirwa nge upenyu.

Mvura inosise kuti chakata peshe peshe ngekuti tika tame mvura matsvina anoramba eyi enderere mberi vantu vano sise kuramba vei shambe nyara dzavo kushamba ne mwiri dzavo nezveshe zvavano shandisa zvino sisa ku cheneswa ne mvura.

Vana veshe vakanaka mwana unokosheswa pashi penyika ineyi unosise kubatikirwa yaampo kuti asane chinopambanisa nekurarame zvakqnaka mwqna ngaangwarirwe .

Zchirwere chenduta yepamuromi rechibereko chaka konza manipeya chinorwadza zvekuti muntu unokone kuora kubani kweshe ino saka chotoreketwa kweshe ino kuti antu anofunda apore.

Zvibhehleya zvadzara peshe-peshe chibhehleya mazuwa ano choto hambire muntu veutano vototume vanhani vavo kuti vatenderere veirape vantu peshe-peshe ngekuti vamweni vanoti varikuretu hino vakahambirwa zvinonga zvapasinde akuna munhu uchazokorere kurapwa.

Vantu ngavadzidziswe ngezve zvibhedhlera , ukaite nkosi antu edhuvha zviyani mumufuya ngavarumbiswe kuzvibhedhlera kuti vaende kodetsereka vanosvika veihluzwe mvura iri mundani votopona .

Zvibhehleya ngazviti pwe-pwe-pwe peshe -peshe kuitire kuti mutenda weshe azvihanire ,neusati wanyamborwara unonga eide kozwisiza ngezve utano hwake azvihanire asafa neinoponwa.

Zvi bhedhleya ngazviti chakati peshe peshe kuti muntu weshe akone kuzvi hanira eyi rapise vana ne vasharukwa izvi zvakanaka ngekuti kufa kunoita kushomani mu ndau dzedu.

Vantu ngavagidhe kuenda kuzvibhendleya ngekuti zvibhedhleya zvadzara peshe peshe vaone kuhloiwa veirapwa zvinonga zveivatambudza mukati mwengazi dzavo. Ngekuti tingapera kukhombana ngezvikumwe, kukhombana uroyi kati zviro zvakhona zvinonga zveirwadza aizviuroyipi.

Akiti anana chakaone hama achishekwi ngatisarekere hama dzedu dzinotambudzika ngendxondo dzeinzerereka peshe peshe ngatidzitore toenda nadzo kumadhokodheya anozvipedza kune vakazvifunda dzinorapika dzinokone kupuwe mitombo zveipera kana kuzondoramba dzeimwe mutombo asi ndxondo dzakaterama.

Chirwere chendhlondo chinondobata muntu weshe, urombo hunorwarisa ngendhlondo, kufirwa ngehama, kurwarirwa, zveshe zvikonzere ndhlondo kushata kwadzona. Kana torwara ngendhlondo , ngatiende kuchibhedhleya, zvinorapika.

Kureketa nadhogodheya kwakanaka peyani, ukaende kuchibhedhleya haundo reketi pakazare vantu asiunoenda wega chimhemera. Vobhuya zveshe zvinokutambudza mukati mwenyama yako hazvidhanisi.

Endai kuzvibhedhlera kunoringidzwa kuti musingazwi kugonda kuti mwana uyu ndewangu here kana kuti ndewe undani zviriyo zvinotohloya uone kuti mwana wako here kune michini iriyo.

Tisadhane kuenda kuzvibhedhlera zviyani, nyama dzedu dzeitsuna-tsuna. Peunoenda kuchibhedhlera aureketi pakadzara antu, asi unoende koonana neunokudetsera, muri vairi mwega kana vatatu zvinoite kuti zviro zvako zveunoronza zvisazohamba neshango.

Kuende kuzvibhedhlera ndokutozvipedza amweni anodhana kuti zviro zvawo zvinozozikanwa ngeandani antu asi watosvika pachibhedhleya uno toreketa nedhokodheya rimwe reikubvunza zveshe zvino kutambudza newewo weitoronza wo

Ausichiri mukuvo vekubaafa voga inoponwa ngekuti zvibhehleya zvabaati peshe peshe ungatamavo ere ngechimwe chepadhuze cheungaenda kunoronza dambudziko rako kuti upone.

Kutoenda kuzvibhedhleya ndonjira yega yasara pashi penyika inei ukande zvekuchiya chiya kuite mashinye shinye usingadi kodetserwe kuchipatara unobaafa neinoponzwa vamweni veitopona.

Muzvibhedhleya pane pavanotorongedzerawo mitombo yawo. Hayikona kuti inondoti bwepwepwe peshe peshe. Nezvinopfirwa zwiyane zvinotombonyerwa kuti zvitenda zvisaparikira zvinozokone kuhamba ngemate anonga atopfirwa .

Madhokodheya anodhibana nguwa intani pazvibhehleya zviya veironzerana kuti voita mushandirei zuwaro ngekuti zvitenda azviperi kuronzerana uku kuinoite kuti mushando uyende mberi.

Kuchibhedhleya peyani awuendi koreketa nadhokodheya pachingindi, munotoreketa muri vaviri weinaso kuqhasa zveshe zvinokutambudza mukati mwenyama dzako izvi azvidhanisi, ngatikurudzirane kuende koone madhokodheya kuzvibhedhleya.

Xodai zvibhedhleya kuti muoneke mweidetsereka mukati mwendaramo yenyu. Ukaramba wakagare pamuzi zviya, hapana chezvinodetsera, ngekuti mugumo wazvona kufa wotobekwe mumavhu.

Unowawiwa ndiye unokwenya muntu watozwa mushuna wake usikamuitira zvakanaka ngaatogidha akathonde chibhedhlera awoneke kubetsereka .

Unowawiwa ndiyena unokwena, nepari panenge pawawa ndiye unokwena. Muntu warwadziwa ngenyama yakwe ndiye unorumbe kuchibhedhlera. Ngatigidhe teiende kuchibhedhlera akhiti kohloyiwa teirapiwe panorwadza.

Ngatigidhe teienda kuzvibhedhlera korapwa ngemadhokodheya ariyo ane zvakawanda zvavanokona kushandisa njira imweni ikakorera votoshandisahe njira imweni kusvika vakurapa kuti upore.

Watambudzika ngekutenderere muzviporofita kutenderere mun'anga zveunozwa zvisingaperi. Txonde chibhedhlera, ndiye mapedza zveshe, ndokuna tungata unokone kupedza dambudziko rako.

Tisapedze nguwa teinyeperana nevantani vedu kuti tungata ungapedze chitenda cheshura matongo. Ngatiende kuzvibhedhleya zviri padhuze nesu tohloyiwa kuti tirapike ngekuti mitombo iriyo inopedze zvitendazvi.

Ichiri ngiwawo ere yekuti munthu ungaonda ungatei indunga nezvibhedhleya zvadzara peshe peshe wandozwao kun'en'enwa mukati mwengazi nemwongo kunyazwi nemunyama rumba uende kuchibhedhleya wohloyiwa urapwe.

Vantu vodzidziswa ngezveutano peshe-peshe hunokona munokona kunga muri munjira memene vantu voenda veihloiwa. Ngekuti vazhinji havadi kuende kuzvibhedhleya, asi akaona veutano veindohloya peshe-peshe vanoendavo voto betsereka vo.

Muzvikora nepari-nepari, vana votodzidziswe zveutano. Ngekuti utano hwakakosha mukati mwendaramo yedu. Tikasakoshese utano tinopera teshe kufa.

Zveutano zvotodzidziswa peshe-peshe, kuitire kuti muntu veshe paanonga ari azviziye. Mukanyazi mukati mwezvikora madhogodheya otodzidziswa kuhluze mitombo nekutorapa kwakona.

Mwana aenda kuzvikora zviya haaende kunotangira bera peya unotangira ngepashi zveonekwe kuti ndzvondo dzinoshanda hre echikwire mbichana mbichana kusvika asvike kuzvikora zvedera deera.

Zveutano zvinotopapazhwa peshe peshe, hazvitoroverwi musaga kutozvibhuya kuti muntu weshe aonekwe eizviziva zvitenda zvinode kuuya otogadzirira kuti asazobatwa ndizvona asingazii.

Zvekurwara izvi zvinotoda kuti zvipapazhwe peshe peshe kuti neunonga eigare pashi pegukuku zvimuhanire azwewo zvitenda zvinonga zveihamba nekuti zvinoite murapirwei nekuti aone kuzogadzirirawo asati atobatwa ndizvona kuti abatwa otorumbezve kuchibhedhlera.

Usaemere kufa uripashi pegukuku. Muka urumbe kuenda kuchibhedhleya koorapwa weizwa zveitsuna-tsuna zviyani. Ngekuti ukagare muberere unofa neinoponwa.

Zvibandera zvakabanaka kuzvibeke pamberi pemukova yezvikora inyambori yezvibhedhlera. Zvinoite kuti pajeke muntu veshe adakarire kugumepo, nekutizve unotonga votoziyavo kuti ndasvika pachibhedhleya kunyazi vamborasika.

Kungozwa mushuna wako kupanda rumba kuzvibhedhlera ngekuti akuna kumweni kunga kuponesa chibhedhlera chinohloya kuti uone pemene panorwadza wapedza wopuwa mutombo isinyari mitombo yakona unototengawo.

Zvipambureki zvinodakadza maningi ngekuti zvinokukombidzire nharaunda yaunonga vasvika kuti vapari hauzorashiki. Nekutozotizve hauzotambudziki ngekubvunze-bvunze vantu.

Usasiye mushuna wako weirwadza, kubaarware kusvika kwekuperera. Kune zvitenda zvinohamba nengazi zvinoda kuti zvirambe zvakahloiwa zuva ngezuva. Ukasaendeyo unotokone kutothethereka kana kutotamika pashi penyika ino.

Muntu afaniri kushishwa maningi kusunga chisununu oenda kuchibhedhleya zviyani ngekuti unenge eifunga kuti indau yakashata. Zvibhehleya zvotonasirirwa zvakanaka kuti muntu adakarire kuendeyo.

Ukatoona chipambureki zviyana weihambe muntaraunda yeusingazii itodakara kana kukwene miro ngekuti chinonga chotokukhombe paunonga weide kuenda kana kukukombe kuti uripadhize nopaunonga weisvinkxa.

Kuzvibhedhlera kwakabaanaka yaampho koohloyiwa zviyani, vakaona kuti muntu uno unotambudzika ngezvekurya , unokone kubharwawo mumabhuku, anozoronze kuti vantu voodetserwa ngezvikhafu nezvekupfeka, wotopuwawo.

Zvitenda azviperi pashi penyika ineyi vantu kugidha va gidha zveee vaka ndxonde zvi bhedhleya kuti vaende ko detsereka ngekuti mukanyi apana chingaku detsera vantu vanonga veito sheka vaona umweni weirwara.

Motokari dzinodiwa yambo kuti vantu vazotekwa tekwaa kubviswa pachibhedhlera chimweni Veienda kohinwa kuchibhedhlera chemhando yepadera dera kuti vatenda vaonekwe veizopora veisvitswa nemukuwo wakanaka.

Usa baatamike pheyani kupinde mumavhu, usingaendi kuchibhedhlera, qonde chibhedhlera woenda koohloiwa, ngekuti unofa neinoponwa vamweni veizoita ndaramo yakati hweee.

Ngatiende kuchibhedhlera tikazwa mishuna yedu isingaiti zvakanaka tinodetsereka yambo ngekuti kune michini nemadhokoteya nemitombo inotidetsera kuti tione kupona.

Nguva imweni zviya ukaende kuchibhedhleya haukotoki kanyi. Vanonga vaone kuti denda riripo iguru votokuarika muchibhedhleya mwo. Ndivo vanoziye mitombo yekukupa kuti upone. Ngekuti kanyi zvinonesa.

Usagwimba wakagara muberere pamuzi pako weifunga kuti chibhedhlera chingakuhambira pamuzi. Wazwe kushwinywa kana kun'en'enwa mungazi rumbe kuzvibhedhlera woodetserwa kune mitombo yakagwinya inopedze zvitenda.

Usasabira wei tambudzika nge zvitenda wakagara pamuzi rumba uenda ku zvibhedhlera ndokune ma dhokoteya anoziya kurapa zvitenda wagumepo awu rashiki ngekuti zvi pambureki zvitoripo zvee zvinoku kombidze peku ndxonda.

Kunota akucha nesi ukato akawo ka chitoro kako wotengese mapilizi nekuti kune vantu vamweni vano riyarwe kutenga kana kuti vanokone kurwara ku chibhedhleya chambonya voto uye kotengawo kwakoyo.

Zvibhedhleya zvikuru zvakanaka maningi, ngekuti zveshe unozvionepo. Pane mbatso dzekurapirwa, mbatso dzekungwarire mutombo, mbatso dzekuti vantu vanoende kohloiwa vari. Izvi zvakanaka ngekuti azvidhibaniswi.

Muchibhelheya mune mhatso dzimweni dzinogare mitombo, mitombo aidhibaniswi nevantu vanonga veirwara mwona mumhatsomwo munevanotoshandazvemwo kuirongedza nekuinyora pashi kuti muneminganayi mwamudazveminganayi.

Zvitenda zvakawanda zvinonesa mukati mwendaramo. Kuti muntu aone kupona kubve muzvitenda zvikuru zvakaita sezvanhuta, unotode kuningirwa yaampho ,eiramba ari muchibhedhleya ,kuti aone kudetsereka ,ngekuti kuchibhedhleya ndokune vaariki vakuru.

Chitenda chenhuta yepamuromo wechibereko chandengendera pasi penyika ino. Vandu votxasa ndichona peshe peshe pavanenge vari ngekuti chirikuramba cheikwira kuitira kuti vantu vaziye kana voone zvimweni zvinoitika mwavari kuti vaende korapwa.

Zvitenda zvimweni zvemukati kati mwenyama azvidi dhokodheya umwepi vanotoounganira mutenda umwe veiona kuti unozwei kuti vaone kudetserana mutenda unowu kuti apore.

Mukati mwemakodo mumwongo munokone kunga meirwadza hino kune madhokodheya anokone kuzvihloya wotopuwe mutombo unorapa nemukati mwemwongo kuti godo rigwinye.

Zvitenda zvemukati-kaaati mwenyama zvinobaada kuhloiwa kwemene, zvekutoti vatenda vanosise kutombogara muzvibhedhleya, veiarikwa, veionekwa kuti mitombo yevari kupuwa iri kushanda ere.

Kuti makodo emunhu agwinye zviyani unosise kumwe mitombo inosanganisire michero ,michero imweni inoonekwe mushango zvimweni zvinorimwa kuti makodo agwinye ngekuti godo ndomuchini mukuru wekuti muntu ahambe.

Zvi tenda zvimweni zve mungazi zvinode kuti muntu arambe eyi hloyiwa hloyiwa uka regera ku hloyiwa uno amba yeku donda unyambozwi uri pakati peku dakara ne vandani.

Muntu weshe unosise kuende koone madhokodheya einingirwe zviri mukati ngekuti nguwa imweni ungandohamba weifunga kuti wakagwinya iwewe pakati pemwingo wako pasisina nechiro watopera karetu.

Ngazi yapera mukati mwemutenda madhokodheya vanotore ngazi yevantu vamweni vavanonga vakahinwa ndivona kuhinawo uya unenga anengazi yakashomeka kuti aone kupona, asi ngazi iyo inenge yakahloiwa.

Vatenda vedu vanonga varwarisa mumamizi tisingachakoni kuvaarika, ngatirumbe navo takanxonda zvibhedhleya ngekuti ndokune vantu vanokone kuarika, veyitoziyazve nemitombo yekuvahina.

Chirwere chentuta chanesa pashi peshe penyika. Hino mucheni yakagadzirwa ngevayungu yekuti vantu vaende kohloyiwa vapedza vamweni vanotopisha ngemichini votopona.

Unozwa vasharuka vechiti yachaye dhoyo ndonga ikabete dhoyo rinopanda kwemene risinganyambozi kubetwa ngezimbi kana ndonga rinopanda kwemene kana rade zvekurwadza zviya hino mutombo ngewekohloyiwa wotorapwa ngemadhokodheya.

Muzvibhedhlera zvidoko hamuna michini yakawanda. Michini inohloye zvitenda inooneke kuzvibhedhlera zvikuru, saka vezvibhedhlera zvidoko vanozotumidzireyo zviro zvavo zvavanenge vatora muantu, kuti zvoningirwa.

Muzvibhedhleya ayi mwekundorapa mwegapi, kune mbatso dzimweni dzirimwo dzinobekwe zviro zvinonga zvatorwa mukati mwevantu, zvakayita seweti, mata, zveyiningirwa kuti muntu uyu unorwara ngeyi kuti adetsereke, azvidhibaniswi matenda nembatsodzo.

Kugara nechitenda mukati mwenyama yako kwakashata maningi ngekuti zvinoringidza zvaayo muzvibhedhlera. Endai mwooringidzwa kuti muone kupora.

Muntu unotorapika peya arikanyi. Zviro zvake zvinenge zvatorwa munyama zvakaita weti nengazi zvatotorwa kuenda kumambatso anonozvihloya zvapedza zvozopetuka zve wotoronzerwa kuti unorwara ngechakati wotopuwa mitombo ino kudetsera.

Kune mbatso muzvibhedhleya dzinoende kunohloyiswa zviro zvinenge zvabve mumukati mwemundu zvakaita semata, weti kana anyambori matoto emene zvahloyiwa zvopetudzwa muzvibhedhleya zvidoko mundu ondopiwe mutombo zvakaenderana nechitenda chabatwa iponapo.

Muzvibhehleya kutori nemicheni inonase kuone zviri mukati-kati kunyazwi mumapapu kunyazi mumwoyo munotoonekwa mumakombiyuta avo muntu eihloya zviya. Panechitenda pachona potoonekwa muntu onasirirwe mitombo yake otoenda kanyi kuomwa eiti apore.

Kune mbatso dzinobekwa zviro zvinenge zveida kuhloiwa adzidhubaniswi nedzimwenipi Kona kumbatsoyo ndiko kunana tungata muchini mukuru inoona zveshe zviri mungazi mumakodo mungazi nemunyama.

Mbatso dzinohloyerwe zviro zvinonga zvabva mukati mwevantu dziriyo. Mwona mumamhatsomo munotodazve nemvura yakawanda yekushambe nyara. Kuitire kuti zvirozvinonga zvauya izvi zvine zvitenda muntu unokona kuzoparikirwavo ndizvona.

Muzvibhedhlera mune mbatso dzinoendeswa zvinenge zvatorwa muvantu zveienda koningirwa kuhloiwa kuona kuti muntu unowu unomborwara nechitenda chiri Watozviona wotosiya pashi mutombo unosisa kutengwa kana kupuwa muntu kuti apone.

Mphatso dzatonasirwa peyani dzekuti zviro zvinonga zvatorwe mungazi dze vantu zvakaita semataa matoto weti zvinoende koningirwa kuti zvoonekwe zvitenda zvinonga zvirimwo kuti muntu azo gadzirirwe mutombo wekuti amwe apone.

Patoakwe mbatso peyani mukati mwezvipatara, dzinoiswe zviro zvinonga zvabve mukati mwemuiri yaantu zvakaita seweti, mata kana matoto. Izvi zvinodetsere kuti zvisadhibana nezvimweni kuantu vanenge veirwara.

Chakakorere murungu pashi penyika inei kumuse muntu wakafa asi pamicheni iiii wambozama yambo, micheni inohloya kuone chiri pakati pengazi nechiri mumwongo izvi zvakanaka yambo ngokuti unobarapwe chiro chemene chinonga cheikurwadza.

Kufunda kwakabanaka paani ngekuti zveshe zvinoendeswe kumbatso dzekuhloya dziya zvidhibaniswi chako chinonga chaendeyo chinobapetukazve chakathonde iwewe auzopuwi chantingi.

Vezvibhedhleya zvidoko kana vatore weti mata kana matoto emene vanozvitumidzire kumhatso dzimweni dzinonga dzeizozviningira kuzvihloya kuone kuti muntu unorwara ngechiininchaonekwa vozobhuye mutombo wekuti arapwe.

Michini yekuhloya ndiyo yara yati pwepwe pwepwe peshe peshe inobekwe mumhatso munohloyerwe vatenda zvinenge zvatorwe mukati mwengazi yemutenda ndozvinozoende koningirwa mutenda otopuwe mutombo yakanaka yekuti adetsereke.

Muntu watobara mwana wake zviyani anosise kutomungwarira kuti asaonana nechiinyi chingamukuhunisa mukukura mwake unomungwarire kuti apone zvakanaka eipuwawo mitombo inomugwinyisa.

Vana ngahudzivirire kubva mune zvitenda zvakawanda zvakasiyana-siyana. Nekuningirazve kuone kuti hwakapanga ere, hunorema ere kuti usingaremi ngautopuva zvekurya kuzvibhedhleyazvo kuti huzviyonje huone kupona.

Vachezana ngavanase kubatwa ngenyara mbiri ngekuti ndivo vanounze upfumi mukati mwenyika ineyi. Vana vakakosha igoridhe mukati mwenyika ineyi. Ngavarapwe, vadiwe vasafa nguwa yavo isati yaguma.

Hwana wototeerwa nekumazvikora peyani kopiwe mitombo inodziirire zvitenda zvinopepereka nembepo. Zvitenda izvi zvinode kutodziirira zvisati zvaguma ngekuti zvinoite kuti vantu vatamike.

Achezana anode kubate zvakanaka kuvabata ngenyara mbiri haikona kuvateteredza veibekwe kuretu ngavauye nevana kuzvibhedhleya vahloyiwe navo veihloyiwawo kuona kuti avana zvitenda zvavanazvo ere.

Vana vakakosha mundaramo yedu usina mwana unenge weitambudzika yambo ngahungwarirwe kuitira kuti hupone usatamika nguva yaho isati yaguma.

Kune madhokodheya akatoemere zvevana zvega. Hino ngatibare Vana vedu muzvibhedhleya mwavanohloiwa Avasati vabude muchibhedhleya ,kuti mwana uyu wakakwanga ere. Kuti asingazi kukwanga votombomungwariramwo veimurapa kusvika agwinya ozobuda hake.

Vachezwana vanokosheswa maningi mukati mwenyika nevana vakona vanopuvavo kuremeredzwa maningi. Ngekuti ndovatungamiriri vamangana ngavarapwe kuti vapore.

Vana vadodori vanokosheswa ngevebazi rewutano, ngekuti ndovatungamiri vemangwana. Vayendeseyi kuzvibhedhleya kuti vahloyiwe, veyirapwa kuti vasafa vakatsonga.

Zvinobairwa ndizvo vantu kuzvibhedhlera azvindobekwi peshe peshe pazvinotondonheka zvichaiwa ngemututu zveichaiwa ngezuwa asi pane pazvinohlomwa kuti zvisadhibana nezviro zvingazvishaisha .

Tisa pedzerwa mukuwo ngekuenda kunyanga teifumbwa mabvuri teinyeperwa kuzi unorwara ngechakati muroi wako ndinhingi ,enda kuchibhehleya kunemicheni ino ningira zveshe-zveshe wotopuwa nemitombo yekuti urapwe ndiyona.

Muzvibhehleya mwaane zvakawandisa zvinodetserese kuhloye vantu. Usatambudzika uripakanyi weiteere hakata nemapuwe eunopiwa ngevantu. Ende ikona kwemene kwezvinoonekwa zvitenda zvako, wotodetserwa pona apapo.

Michini yekuhloya ndiyona yaara yati pwepwepwe peshe-peshe. Zvimweni zviro zvakaita ungatei mutso, asi zvinotoshanda mukati mwezvibhedhleya kunongere chitenda chounonga unacho. Kana kunyambori kubvise mazino, chinokubvisira, wotopona.

Kuzvibhedhlera kwaane mishini yakawanda yaambo. Inodetsera kakurutu mukurapa zviyani. Inohloya yapedze kuhloya inokone kutokuronzere kuti chitenda ichi chaapazera rakati, chinode kurapwa ngenjira yakati, madhokodheya otokurapa.

Aah michini yarati chakata peshe peshe ungaba pedze mukuwo wako weikombe chikunwe kuti muntu ndiye wakakuroya ende kumuchini kuchibhehleya woningirwa ndokunobve muroyi wakona ikweyo wotoronzerwe kuti hayi chakashata chiri pakati wotorapika haikona kukombe vantu.

Zvinofayesa vantu hazviperi mukati mezvibhedhleya. Vantu vaakudetsekereka yaembo. Ndidzo dzaatotunggata dzacho peyani dzezvidziyo zvinoizvi kuitire kuti muntu anyatse kuziya pemene panomurwadza otoronzerwa nemitombo yakona.

Anathungata veshe nemaphorofita eshe, araarati chiini mukati mwezvibhedhleya. Ndomicheni yotoona iyi, inobaaone pemene-mene panonga pane chitenda, wotorapika uriyo. Vanotokupa nemaphilizi vapedze kukuhloya ngemucheni ineyi.

Kudhaya mazino aibazungunuswa paya ngezvikunwe kutwe kuti rezungunuka ngeriri. Hino muzvibhedhlera vaimbodarowo asi kwaa nezvimichini zvinotokodore mazino zveiona kuti ngeriri rinorwadza.

Muzvibhedhlera mwana we muyungu wakaedza ngepeshe paanokona kunasire michini yekuti hai vantu vaone kuhloiwa imweni inoshandise magetsi, imweni haitoshandise hayo magetsi asi yeshe inohloya chitenda chotoonekwa chemene pechiri wozotopuwa nemitombo yekudetserwa ndiyo weipona.

Muntu akanike murenje zviyani kudhaya taizama nepeshe patinokona kuutwasura kuti murenje wakona wagoma taitosungira danda kuti uthonde. Hino mazuva anawa kwane thatuya dzinothondesa kuti utwasuke.

Majekiseni akanaka yaamho kuti anokone kubaire mutombo kubeke mungazi mwemene ngekuti nguwa imweni torwara zviyani atizokoni kumedza asi mutombo ukatobekwe mukati zvatonaka.

Kwane zvinodetsere kuwarire mitombo yechiyungu, haikona kuyarira yeipfarikira peshe peshe, asi inonga yakatongwaririka mona muzviyariro zvakona.

Kudhayaaa vantu vainleyiwa ngemateko eife peyani, hino muzvibhedhleya vaane zvisingwani peyani zvinonleya zvakanaka zvisingasii zvitenda pamuntu uya unenge wanleiwa.

Michini aichaperi mukati mezvibhedhleya, itoriyo kuitira kuti iringidze zvitenda zvinonga zvine vanthu madziso emene aachadetseri kuona kuti munthu unorwara ngechakati mazuwano asi muchini unokuronzera.

Kana taatenda nguwaindani atikoni kuzohamba hino kuzvibhedhlera kwatanezvihlayo zvekuti muntu munogara otohambiswa nhemavhiri anonga aripazvihlayo zviya cheihamba peshe peshe.

Muzvibhedhlera mune michini yakagwinya yambo inoningira nechiripari mukati mengazi munyambori mumakodo , munyambori munyama kuti muntu awone kudetsereka zvona izvi zvinodetsera kuti zvinobakombe pemene azvinyepi.

Michini yora yati pwepwepwe peshe peshe muzvibhedhleya kuitire kuti vantu veihloyiwa zviya votooneka panonga pein'en'ena makati mwenyama nengazi yawo unyambori mwongo vodetsereka ngemitombo yevanozopuwapo.

Mazino anode kusuka maningi ngekuti anozorwadza. Amweni ane zvitenda zvekuzvirwadzira. Amweni anotoita makonye pazino paona otozoda kuti agurwe.

Haa micheni yaera yati pwepwepwe muzvibhedhleya, Imweni ngeyekudhokonya ndiyona vantu. Imweni ngeyekuhluze mvura kubve mukati mwemwiiri, dzeyizoende koningirwa kuti muntu uyu unorwara ngechitenda chiri.

Aaah igunyakunya munyika mukati mwenyika inoi kugadzire zviro zvinohloye vantu zvinoitazve nekuti mushando uite wakajairika mukati mwezvibhehleya vantu vote hloyiwe zvakanaka nekubeke mitombo yawo pakanaka ngenda yezvonasirwa zvonaizvi micheni.

Chakakorere muyungu pashi penyika panapa kumuse muntu wafa. Asi pakugadzire micheni ii wamboedza yaambo ngekuti yaaradzara peshe-peshe. Inodonongodze pemene panonyenyene muntu. Yapedza yotobhuya nemitombo yakona kuti udetserwe.

Vatenda vorwarisa zviyani avakoni kusvika kuchimbuzi ngemukuwo wakanaka vanozosvika vazviitira hino Bazi rezvehutano rakagadzira Zvihlayo zvekuti vanogara veibudisa havo matoto neweti Zvisingavasvipidzi.

Kuhamba mazamu, ndani nemagadziko zveinjeyenjeka, zvaazvemukuwo wekudhaya. Mazuvano kwane zvimako zviriyo zvekuti zvinohamba zvakatinjii, zveikhombidzawo kuti zvakanaka.

Kudhaya micheni inorema yaitekwa tekwa ngevantu vakawanda, hino mazuwa ano muzvibhedhleya votobeka nemavhiri pashi pemicheni yavo yavanoshandisa kuti zvipeuke muntu umwe ndiye otousunda.

Kune zvakawanda zvinoshandiswa kuti vantu vaite utano hwakanaka muntu abve kuchimbuzi zviya unosise kuenda ngechekutsvaira ndichona kuti asazohamba eipfake mututu wakashata kune vantu.

Muntu ane mimba kudhaya madhokodheya vaiteerera ndaninyake ngenzee kude kuzwa kuti mwana uri kufema erekana orwarisa zviya vaiteerera khanganga rake hino mazuwano michini yagadzirwa inonasa kuzwa haikona zvekufungidzira zvekudhaya.

Mitombo yechiyungu kweinogadzirwa aigadzirwi umwe umwepi vanotogadzira yakawanda ngekuziye kuti vantu vakawanda vanorwara. Vapedze kuigadzira vanozoihine muzvibhedhlera kuti vantu vapore.

Mitombo yechiyungu yakanaka maningi ngekuti inotokuronzere kurema kwakhona nekukuronzerazve kuti unomwe zvakati ngemukuwo wakati. Ukapindiridzazve zvinobhuiwazve pona pazviphakiti pakhona kuti unozorwara ngechakati.

Ungatoti waone manduwi ubemi mitombo yechirungu inogadzirwa zvakasiyana-siyana kuitira kuti vantu vaidakarire yakagwinya yambo mitombo iyi ngekuti payaramba yatoramba hauzopapetukirizve.

Vantu vara vadetsereka maningi ngendaa yemishonga yechiyungu inonga yakabaaputirwa zvakanaka zvekuti aizokoreri kurapa, aitondonoki, aitsvi ngezuwa, airohwi ngemhepo mututu inondoramba yeishanda.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaambo, imweni unoite yeikudzora- dzora, imweni unoite yekuitsenga-tsenga wozopedza womedza. Zveshe zvinonga zveirapa mukati mwenyama yemuntu.

Chitenda chega chega chiri pashi penyika inei chitori nemutombo wakona ungaona mutombo kuwanda ukangoti ndondomwa weshe weshe haiwa handizvopi chimwe nachimwe chine mutombo wacho unoita kuti chipere.

Yakanaka yamho mitombo yechirungu ngekuti yakahloyiwa ikaonekwa kuti inorapa isikakonzeresi zve zvitenda zvakawanda maningi mweiri inode kuteedzere kuimwa ndokuti uwone kugwinya kwayo .

Mushonga wechiyungu wakanaka ngekuti unodetsera yambo. Unonyorwa nemamwire akona nemukuwo waunoumwa. Nekukuronzerazve kuti chipakiti chawatora chino chinemutombo wakawanda kudini.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngendaa yekuti kwahinani mutsinga yemuntu munokone kupinde zviri zvinoite kuti ngazi isarumba. Maphilizi anozodetsere kuti asunde ichona chinenga chakavhare ngazi.

Voita nemagade-gade kugadzire mitombo yechiyungu yekuti vantu vamwe. Iimweni yakati pafafa, imweni yakaite ungatei mikhondo, kuitire kuti mitombo iyi isiyane ,muntu azoziye mutombo wake waanomwa.

Vanoona ngezvemitombo yechiyungu vobanasire zvemene kuitira kuti mitombo isazokorere kushanda ngekuti yatondoneka yatsva ngezuwa. Yoba pfomere pakanaka painenge yakafishwa kuti isasangana nezvandareketazvo.

Nemadziso anorapwa mushuundane unokona kumwa uri mutombo wakona wekuti madziso apore pamweni unoite wekudonhedzera mutombo mukati mwedziso rakona izvi zvinodetsera kuti mutombo uyu unenge waenda pemene panorwadza .

Mitombo yechiyungu ineyi, yakawanda yaamho. Imweni inonga yakatonyorwa peyani pamhanza pakhona kuti unoita mare yakati, iwewe wotoona kuti unouhanira ere, usingauhaniri wotosiya, wototsvakahe untanhi.

Mukhuhlani kudhaya vantu vaindousiya wakadaro veiti haa unozopora adi mazuwano kwataa nemutombo inotoite kuti mukhuhlani wonyambokotsora zviyani pahuro apazoiti ekubeupeka asi kunenge kwatoite zvekupfawa pfawa kusvika zvatopera.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti inonga yakatotsiiwa kuti isapedzwe simba rayona ngemitutu nemvura nekuti hwana husazoshanja hweiibatabata, inotoramba yakambonywa.

Mitombo yechiyungu yakangwaririka peya. Inobekwa muzvipakiti zvekuti isa tondonoka nemvura, kuchaiva ngemututu. Rinyambori zuva rinokona kuipa vozokorere kushanda zvakanaka, hino yotongwarire pakanaka.

Unganyenye mitombo pheyani ngekuone ruwara rwakhona kuti wakasvipa, asi kusvipa kwakhonako ndokutogwinya kwawo. Unonga weitorape zvitenda zvakawanda. Unoitazve kuti muntu apone.

Aasisiri maphilizi egapi pheyani anorapa muzvibhedhleya umu, kune imweni mitombo yakatoite zviuswa uswa inotodhibaniswa nemvura muntu otomwa. Mizhinji yakhona iyi ,inonga yeitorapa kunyazi mundani, munotopora pona apapo.

Imweni mitombo ungainyenye kuimwa pheyani ngekusvipa kweinonga yakaita. Kubeni kusvipako ndikona kunotorapa. Ngatimwe mitombo tisainyenya. Tisaone ungatei yakahlerereka, inoponesa mitombo yechiyungu.

Mitombo yechirungu yakanaka yaampho, ngekuti inobekwe muzvibohleya zvakanaka, nemitsiyo inenge iripo. Vana avazozvibati veimwa ngekuti inenge yakambonywa.

Mitombo yechiyungu kune yekumwa kune yekumbaye pazvironda kune imweni inotoite zvekufafazeiwa saka iwewe unotomwe mutombo weunenge wapuwa ngekuti ndiwo unodetsere chitenda cheunenga uyinacho.

Kuti mwiri ukasanase kuone zvakanaka zvakawanda zvinoundla zviyani kune mitombo imweni inomwiwa inounze zviundla mukati mwengazi kana nyama yemuntu.

Mitombo yakangwaririka yambo Yechirungu inobarongedzwa kuti auna nechaunoona mvura aitondoneki ngekuti wakaputirwa kuti nji ringangori zuwa Ari chayi maningi.

Vantu haivopi vega vanonasirirwe mitombo yakahluzwa. Nezvifuyo zvedu zvotonasirwawo kuitire kuti zvipone kubve mumikuhlani yakasiyana-siyana. Zvikamwe mutombo zvinopona.

Handi mapirizipi anopuwe muntu ega kuti arapike kuchibhedhleya, vaya vasingachakoni nekumedza pahuro pavharika vanotopuwe majekiseni mutombo unotopinda wemene kungene mukati mwengazi pasina kumedza.

Mitombo yeshe inonasirwa yechiyungu aiyekumwathapi. Imweni unotoite zvekutoimbaye pazvironda, imweni inotombaiwe pamakanda kuti zvironda zviome.

Muzvibhedhleya ai mwekundobata cheshe cheshe pi ngenyara dzako zvimweni zvinonga zviine matsvina hazvidi kubata ngenyara. Kwataane zvinoshandiswawo kuti muntu unondxoka eizobate zvinonga zvirimwo.

Vechiyungu vakagadzire mitombo, imweni inonga yakaite ekunamirwe pakaite pagwande. Izvi zvinoite kuti mitomboyi isarashika, igare pakanaka, isingarohwi ngemututu nyangwe kutondoneka ngemuu mwando.

Vantu veutano avadi kuti mitombo yavo iti njenene peshe peshe vanonga vakabanasa kuirongedza muzvibhodhleya zvakanaka kuitire kuti isarashika rashika nevana vasaitambisa kunyasiiwa uri pambatso zviyani.

Vanoisiya peyani mitombo yechiyungu iri mwechibhodhleya kuitire kuti musapinde mvura yeizochururuka nekutoti zuvazve risapindemwo nehwana kuti husandoitora hweindimwa peshe peshe hino midziyo inodetsere yambo.

Ukaende kuchibhedhleya, autami chekudetsereka ndichona, vanokone kukupe mitombo yakasiyana-siyana. Imweni yakaite maphilizi , imweni inaiti dzekudhokonya ndidzona ,dzinonga dzakabekwe mutombo wekuti upone.

Vana vamweni vanokone kutamikirwa ngevabereki vachangobarwa. Hino vanokone kuzotame zvinoonekwe mumukaka wemuzamu. Mitombo yezviyungu yaakutoisawo zvona zvirozvi, kuti vana ava vaoneke vachazogwinya.

Madziso anorwadza yaamho. Kune mitombo yakasiyana siyana yechiyungu imweni ngeyekumedza asi mizhinji yakhona ngeyekutobeke mutombo mukati mwemboni yedziso . Uyu wakanakira kuti unoende pona pemene panenge peirwadza.

Yonase kurongedzwawo pheyani mitombo yechiyungu, kuitire kuti isatondoneka ngekuti vantani vanohamba nayo iri mumbudu, kukanayya zviya yotondononeka. Nguwa imweni inozototsva ngezuwa. Hino yoiswe pakanaka kuti ingwaririke.

Mitombo yemuzvibhedhlera, imweni ngeyekumwa. Imweni unotoite yekubairwa ngejekiseni mukati metsinga zvichitoenda mungazi mwemene. Asi imweni inofafazeiwa yotopinda ngemumiro kuti ioneke peiri kurapa.

Mitombo imweni wakainingira peyani ungatosheka. Unotoona ungatei unoone manduwi kubeni mitombo yakagadzirwa. Izvi zvinoite kuti vantu vazvidakarire. Vatodakarire mutombo yavo nekutoziya kuti wangu uya wemanduwi.

Ngazi yemene inopanda mukati mwendaramo yemuntu hino kwaanemitombo inotorapwo nengazi kuti ionekwe yeipora. Ndoozvinodikwana zvona kuramba wakaningirwa imweni ngeye kubaya imweni ngeye kutomwa.

Musharukwa aatenderwi kumwa mitombo yaana adoodori ngekuti aimurapi zvakakwana nemwana mudoodoriwo aasisi kumwawo mitombo yaasharuka ngekuti inokone kuzomukurira oro otozorwadziwa ndiyona.

Mitombo yechiyungu inokona kunge iri mumaara akasiyanasiyana asi yeindorape chitenda chimwecho hino vantu ukazoone wakasiyane newaimbomwa zviya usazovhunduka inonga yeirape chitenda chimwecho.

Mukuhlani waindosiiwa wakadaro piyani weizwi uchapera wega hino vechirungu vanogadzira mitombo yekumwa kuti panokotsora muntu paya pahuro pake papfave pfave asarwadziwa.

Aisisiri nguwapi yekuti nehwana hunohamba hweichuruke manyoka matoto peshe peshe kwane mitombo yezvingezi inoshandiswa kuemesa matoto anonge eichururuka pamundu mukuru nyangwe mwana.

Hwana hwaitye mitombo maningi kudhaya, hino vechiyungu vakazobahluze mitombo veibeke muzvibhothoro zvakanaka, mitombo imweni itori nemunuhwi weninga, mwana omwa ofunga kuti otomwe ninga otoudakarira haazoupfiri.

Mitombo yechirungu yakanaka ngekuti inenge yakanyorwa mamwiro akona nemukuwo unomwiwa nekuti zveshe izvi zvinodetsera kuti muntu asaambe nekuti chi kumwa akawanda unozotorwara zvendiyo.

Mvura ikapera mukati mwemwiri mwemutenda, madhokodheya votokona pheyani kubeka intani mwona mumwiri mwakemwo. Izvi zvaka kosha kuti tiende kuzvibhedhleya ngekuti tisingachakoni kumedza zviyani, tungata aanga koni kutitutsire mvura mukati mwengazi dzedu.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti inonange pemene panonga pane chitenda kuende kochisuka yeirapa. Hauzorwari-rwarizve wamwe mitombo imweni, asi unosiso kuipedza kuitire kuti chitenda chisazokupetukirazve.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana-siyana. Imweni inomwiwa, imweni inombaiwe pazvironda zveitoome kuti kwakwadara, imweni inomedzwa nemvura. Hino unoite ekukhete weunoda mutombo ,kuti upone.

Mitombo yechiyungu yobekwa muzvibhodhlera zvakanaka kuitire kuti mwana mudodori ode kupiwa mitombo zviya unotange kudakarire chibhotoro chakhona otozodakarirazve kumwa mutombo uya.

Ndxondo dzinotambudza, ndxondo dzinotambudzwa ngezvineswa zvirimukati mwendaramo. Ukapambana nemare zviya ndxondo dzako dzinokona kushata, hino ngatiende kuzvibhedhleya kobetserwa ngevantu anodetsera ariyo.

Ndxondo dzemuntu hadzizogari dzakanaka nguva dzeshe. Zvinokonzerese kushata kwendxondo zvakawandisa, saka vantu vanokurudzirwe kufunda ngezvazvo. Nekuti kana tikaite hama inonga yarwara ngendxondo, ngaiende korapwa, zvinopera.

Tikaone hama dzedu dzadhate masoro ndxondo dzino adzina kuti hai muntu wakahlamburuka dzinonfodhata dzinokonzerwa ngezvekawanda wanda ngatirumbe nehama dzedu dzinedzi kuzvibhedhleya kwavanondodetserwa ngevakazvifunda.

Tisamvonyere vantu vanorwara mukati mwembatso. Ngavabude kubanze vaonekwe kuti vadetsereke ngevandani vanokono kuvadetsera. Kune madhokodheya anodetsere vantu vanorwara ngendxondo ngekuti ndxondo dzinokonzerwa ngezvakasiyana siyana. Kunyaziri nehurombo hunokonzere kuti ndxondo dzishate.

Vasharukwa vanobatore mukuwo wawo wekureketa ngezvevana vadodori. Ngekuti ndonyika yemangwani. Ngavangwarirwe vana vanava kuti vasatamika nguwa yawo isati yakwana, ngendaa yekukorere kuziye zvavanoda.

Hwana hwunode kubata huchakatsonga nguwa yeshe kuendese kuchikora ngekuti kude kuzotwasure dima rakumba zviyani azvizoiti rinoguka. Vana ngavaende kuchikoro ndondaka yedu.

Kudhaya taingoziva mitambe yekurumba yega hino vana vadodori votopuwawo nezvimabhasikoro kuti varumbe ndizvona veijaha vapedza vanenge vane mubairo.

Nevasharuka vakuru vanotoonawo mukuwo wekureketa ngezviro zvevana vadoodori, kuitira kuti vasarwara kana kukuwara ,vagare vakangwaririka ngekuti ndiyo nyika yemangwani.

Mwana mudoodori unopinde kugonda mwana mudoodori umweni musharukwa akagume panotamba hwana hwudoodori zviyani hwana hwuya hunototya dai hunenge hwofunga kuti pagume bhinya.

Hwana hudodori hunobadiwa pashi penyika ino hunotonasirirwawo nemabhuku ekuti huonekwe zvitenda zvahona nekuti hinga deketsereka sei kuti huoneke kurapika ndokukombe kuti vana vakakosha.

Kutorio nemazuwa peyani anoreketwa ngekuti vanthu vasashaisha mitutu vanthu vakone kungwarire ntharaunda dzavo izvi zvakanaka kuti vana vedu vazoonao ntharaunda dzakanaka dzataionao isusu.

Hwana hwakakosha pashi penyika ineyi hunodiwa yaambo akuna kamwana kanotosisa kufa kakatsonga kakandofa basi vashandi vehurumende vemuzvibhedhlera vanototambudzika ndizvona nekutatambudzwa ngevasharukwa vavo.

Mwana kuti atokona zviya amuchikora unode kutobata achiri mudoodori wemene-mene. Izvi zvakakosha ngekuti unobva atodakarire zvechikora aazonesi nguwa yemene yekuzoende kuchikora.

Hwana hunopinde kukosheswa maningi pashi penyika ineyi kutopinde vasharukwa ngekuti ndivo vatungamiri vemangwani, vanotoende koungana ngunguteya dzenyika nenyika veireketa ngezvazvo kuti huone kupona.

Hwanha hudodori ahungakoni kuronza kut ndinozwe chakati asi iwewe mubereki unosisa kuone kuti mwana wangu unou aasi kupishe muwiri ere, aana chakati ere, aana mukuhlani ere, wotorumba kuchibhehleya koomunasirirawo.

Chitenda chimweni ungakorere kuchiziya kuti chiini weirwadziwa ngenyama zviya, asi zvitenda zvimweni zvinokone kukukhombidzira matuza, iwewe wotoziye kuti o-o chirwere chakati, wotorumbe kuchibhedhlera wotoende korapiwa.

Kuzi dhokodheya ayipi kuti unokona kurapa zveshe zveshe. Kune vakatotaticha kuita zvehwana zvega zvega veihloya hwana. Hwapedza votohurapa kuti hwana hupore ngekuti hwana hwakakosha mukati menyika.

Zvitenda zvakura zviyani mumuntu, madhokodheya anoende kooti umbe-umbe pamuntu umwe, veimuhloya ,veironzerana kuti "Akhitiwee toita maitirei kuti muntu unowu aoneke eipona".Zvavanonga vatoronza votoita muntu odetserwa.

Vana vanopurutana vadzidzisi veidzidzisi veifundisa zviyani, vanotozoite mishando yakanaka, inokonza. Mishando yekurape vantu muzvibhedhleya, aiitwi ngemunthu waikorera muchikora.

Zvekoshande muzvibhedhleya hakuendi vantu vakaite mabungumupee. Kunobaende vemene vanonga vakaketwa vanotaticha veipurutane vadzidzisi vavo. Ava ndovanozokone kurape vantu ngekuti kukaenda vakaita madofo nevantu vanopera kufa muzvibhedhleya.

Vantu vanotodzidziswa peyani kuti vaone kuzodetsere vantu vamweni vapinde mungozi amweni anhu anokone kusatofema zvakanaka kana kuwira mumifuya muyaa pane vantu vakatozvidzidziswa kuti vanovadetsera ngenzira dziri

Ngatikurudzire vana vedu kuti vaonekwe veifundawo zvinoita vana vevanthani. Kuti vazoona mishando yakanaka kushande muzvibhedhlera, kushande munohloiwa zviro, kuti vazoona kubatsirikanawo muupenyu hwavo nekudetserawo vamweni vanenge vachitambudzika.

Vana vadoodori tinovakurudzira kuti vafunde, vazoitawo mishando yemumahofisi. Mishando yekurapa vanthu muzvibhedhlera, kuti vanthu vadetsereke ngekuti zvitenda zvouya zvakawanda maningi mazuwa ano, mubudikidza ngezviro zvetinorya.

Muntu aite ngozi zviyani panokona kusvika antu amweni vanodetsera, vakafunda ngezvekudetsere vantu vasati vaenda kuchibhedhleya . Unozotekwatekwa hake einda kuchibhedhleya asi ambodetsereka.

Nyamukuta ungaziyawo ere kuti chimwana chabarwa chinechi chine mukuhlani wakati . Hino vantu ngatidzidzisane kuende kuzvibhedhlera kunana chiremba anoziye kuti mwana wabarwa votomuningira veione chinomutambudza vomudetsera.

Kurape mutenda aikopi kwega kwekumwise mutombo asi kune madhokodheya akatozvifunda zvekutwasure nyama dzevantu, kutwasura kunyazwi ngemakodo kuti agwinye nguwa imweni anenge akanika.

Mwana ngewemuntu weshe. Mwana aasi wemuntu wamubara wegapi. Pakaite dambudziko vantu ngavaite chiriki riki kudetserana kuti mwana apore veipa nemazano akasiya siyana.

Ukandozwa kuti ndwii, munyama yako zviyani zvibhedhleya zvakonywa. Rumba vakatxonde muzvitoro zvinotengese mitombo vototenga mutombo unokubetsera. Mangwani vozomuka hako veiende kuchibhedhleya kohloiwa

Mukuwo wapera musati mwatenge mitombo zviyani rumbai kuzvitoro zvinototenge mutombo ngekuti mitombo imweni yemunonga mwanyorerwa kuzvibhedhleya aioneki muzvibhedhleyamwo asi muzvitoro zvona izvi iriyo.

Kuite ekukheta mutombo waunonga weida zviyani waende muchitoro zvinotengese mitombo, asi unonga watovaronzera kuti unozwa chakati vanokudetsera nezvavanenge vanazvo.

Kuite mare akuchanesi mazuwa ano. Mitombo yoroyoo tengeswa peshe-peshe, zvainga zvisingambooneki kudhaya. Hino munthu ngaavhurewo kachitoro kake kanomuunzirawo zvimare zvishomani zvekuti apone.

Kuganya akuchanetsi mazuva ano kutoakawo kachitoro kako kanotengese mitombo yechiyungu vantu vatouyepo vavorirwa vasina kutenga mitombo zvibhedhlera zvavharwa .

Pachibhedhleya ayi pekundorapwa kwegapi ngemphatso dzimweni dziripo dzinongwarire mitombo. Mphatso idzi amuiswi vatenda mwukatimwo asi munonga mutori nevantu vanoshandemwo kuone kuti mitombo yasvika minganai yabuda minganai veizohina vatenda mitombo ineyi.

Ukabirirwa ngezuva zviyani chibhedhleya chambonywa rumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo. Iriyo mitombo inonga isingazi kunyorwa pashi kuchibhedhleya. Asi veitoziye kuti unorape chakati unokona kuutengeserwa vona ivovo. Asi imweni haukoni kuitengeserwa usina tsamba yabve kuchibhedhleya.

Ngatirumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo kuti tidetsereke. Asi tinoenda tanyorerwe pashi ndidhogodheya. Asi imweni weiiziya hako unokone kundotenga mwona muchitoromo.

Wade kunota akao chitoro chako chinotengesa mitombo yemuchibhedhleya vanthu vanouya kana vanyorerwa ndiana chiremba mitombo yavanoda kutenga ngekuti muchibhedhleya amuchina mitombo yakakwana.

Akiti mukaone mare akaiwo zvitoro zvekuti mutengese mitombo ,mitombo irikushomeka mukati mwezvibhehlera hino ukaite kachitoro kako unotowonawo chimare chinozoite kuti ndaramo yako itewo zvakanaka.

Usazwe kukuhunika maningi chibhedhleya chakonywa zviya ,nguwa imweni mitombo younenge weida kundotsvaka inoonekwe muzvitoro zvinotengese mitombo yega yega yekurape vantu. Rumba wakanange kuzvitoro izvi wotenga ngekuti vantu vamweni votonotha ngezvitorozvo

Mhatso dzinotengeserwe mitombo dzawanda peshe-peshe dzimweni dzinokona kungatei dziri pazvibhedhleya asi dzimweni dzinotokone kutopinzwa mutaundi kuti muntu eida kutenge mitombo yake ototengere mwona.

Ungcharashikawo ere waona chipambureki nekutoziye kuti pona peunenge weiendapo pakadini, panovhuwa ere kana kuti panenge pakambonywa. Zveshe izvi zvotobekwa pazvipambureki kuti ugare watozviziya.

Anhu otonota pheyani mazuwano ngekubatonasire zvitoro zvinotengese mitombo. Zvibhedhleya zvemakore anaya azvichina mitombo yotoonekwe kuzvitoro zvinotengese mitombo ndokwatosare mitombo kwona.

Usazopedza mukuwo weiti hayi handina mutombo wokumwa, mutombo wako wapera zviyana. Rumba kuzvitoro zviriyo zvototengesawo mitombo yemuchibhedhlera kuitira kuti vantu vaoneke veipora.

Kunokone kuite mutombo yakawanda yemene inorape chitenda chimwe hino muntu unozoite ekuketa unokone kurape chake waanenge anyorerwa ndidhokodheya kuchibhedhleya otoende kotenge kotenge kumhatso dzinotengese mutombo kana kutoipuwe pona pachibhedhleya kuti iripo.

Mitombo aisanganiswi nevatenda, ngekuti ikatosanganiswa mutenda aneuntani pheyani ungatoamba wonongere mutombo ngekurwadziwa wotomwa. Hino inobekwe mumhatso dzeinogara, yozotorweyo yeiuye kune vantu, vode kurapiwa.

Zvibhehleya zvakonya zviya rumbai makathonde kuzvitoro zvimweni zvinototengese mitombo kuti mwatsinzwa panyambori pakati peusiku zvinonga zvakatovhura kuitire vanorwara.

Vakabhare mutombo wavanenge veide kuti iwewe udetsereke ndiwo pazvibhehleya zviya wotoende munongwarirwe mutombo wopuwa asi kuti pasina mutombowo unotoende kuzvitoro zvinotengesa mitombo ineyi .

Mitombo pazvibhedhleya zviyani ayidhibaniswi nevatenda ngekuti mutenda yoorwara achaziyi nechekuita unombaamba otopinda mwona munogara mitombo yona kwakutomwa mitombo yeshe otofa peya ndiyona.

Hakuna muntu ungarashika aikone kuverenga zvakabharwa pashi. Zvipambureki zvinobetsera yaamho kuti muntu atxonde pemene-mene, paanenge eida kuguma haazorashiki.

Vantu votonota ngekutengesa mitombo. Mitombo yotengeswa nemuzvitoro zvimweni asi haidhibaniswi nezvekurya ukatsinzika usikuzviyani unokona kunange kuchitoro ichi wototenga nekuti chibhedhlera chinonga chambonya.

Vantu vonota peyani ngekutengese mitombo yechiyungu yatogadzirirwa nemahatso zvitoro zvekuti vantu vanokone kuuya kotenga chero nguwa zvibhehleya zvavharwa kunyazi zvakanyambovhurwa vanokone kuuya.

Peshe panenga pandoti muntu akaone mupopi wemvura ngaashambe nyara kuitire kuti asatarise zvitenda kune vantani. Nyara dzitori nemushambirwe wadzona.

Veutano vaakutotumire vantani vavo muntaraunda kuti zviite padhuze nekuti vantu vazwe zvinonga zveide kureketwa zvezvitenda. Izvi zvakanakire kuti unotozwa wemene muntu weshe waende kuchipatara neusina unonga wootozvizwire pona apapo.

Kuti tiziye ngezvezvitenda mukati mwenyika ineyii, vezveutano vanotume vantu vavo vanohamba veipapazhe manakire akaite kushandise mitombo nekutovaronzera nezvitenda zvinonga zveiuya. Kuti unenge asingazi kuzvizwa unotokone kuzobhuirwawo ngevamweni kuite zwa ngewakazwa.

Kune mihlongano nemihlongano inoizwa kuitira kuti vantu vaziye ngezvezvitenda vanenge veihamba veireketa kudhibana veihlakasa kuti chitenda ichi dai tochipedza ngenjira iri.

Veutano votohamba nezvibandela peshe-peshe pevanenge vari. Veipapazha ngezvezvitenda. Kuitira kuti muntu veshe unokone kuerenga magama aerenge. Kune vasingakoni vanotozoronzerwawo ngevamweni kuite izwa vakazwa.

Veutano vakatozozvione kuti vantu avajaire zvibhedhleya hino vototumw vantu vawo vanohamb apeshe peshe muzvitoro muzvikora veidzidzisa ngezvezvitenda kuti vantu vaone kudetsereka unenga asikazi kuzvizwawo wotoende koronzerwawo ngevanhani vanenge vauye kumihlongano yakhona.

Voita magiyakiya okuti vantu vaungane vebato rezveutano. Vanokone kutambisa vantu mabhora vapedza votoreketa ngezvezvitenda kuti muntu weshe azwe. Antu anouya maningi kakuyu kwazi kune bhora ngokuti mutambo vanoudakarira vototeerera zvinonga zviriyo.

Zvitenda azvicha dhanisi kuzvi reketa peshe peshe vantu voto zeya mu zvitoro mu mabhawa ne mu ma mvura kuno fuya vei reketa ngezve zvitenda kuitira kuti vantu vapone zvozova bata vaka gadzira.

Mazino aka kosha mukati mwe ndaramo kuti arambe akati ngwindiri anode kusuka kuti honye dzisazo mere pashi pawona dzeyi nyaunya ku nyaunya kwe honye kuno konzera gwema raka shata rinozo shatire vandani.

Veutano votohamba peshe peshe veironza ngezvezvitenda kuitire kuti tisatambidzika yaambo kuti hatizi kuzozvizwa. Hino vakasvika kuntaraunda dzedu, zvinotiitira nyore, totoziye zvekuitawo.

Veutano vanotenderera ndaraunda dzeshe dzeshe vaireketa ngendaa yekukosha kweutano kuti vantu vasabatwa ngechirwere vasingazivi ,pachinenge choguma wotoziya kuti ichi chaachitenda chakati wotorumba kudetsereka .

Veutano vanotume vantu kuti vahambe veipapazhe zvezvitenda kuitire kuti antu vasazorwara vasikazii, ukatozwa wotoziya nekuti chitenda chinechi chinoite munasirirwei kuti usazobatwa ndichona.

Antu azhinji anodhana kuende kuzvibhedhleya koodetserwa, asi zvikaite ungatei ngezvemitambe zviyani, unotoona vantu veitoendawopo kooteerera ngezvezvitenda, kunyambori kuhloiwa ,avazonyanyi kudhana maningi ,ngekuti zvinonga zvakaite unga kamutambe.

Vebazi reutano vanokone kutume vanthu vawo kuhamba veihloye vanthu vangakone kuvahloyere muzvikora kana muzvitoro ngekuti vakati vanhane avadi kudi kuende kuzvibhedhleya vanoti zviri kuretu.

Machira otoshandiswawo kupapazhe zvitenda zvinonga zviriyo kana kuti zvinonga zveiguma, muntu akandoona jira rinonga rakavharwa unotongoema eizvierenga, zvaanonga azwa otoronzerawo vamweni, vantu vopona, vogadzirira.

Vantu vanokone kuhamba veipapazha ngezvezvitenda vakabata zvibandela kuti muntu weshe watoona unokona kuerenge zvakabharwapo. Kune vanonge vasikakoni votobhiirwawo ngevanonga vakona kuzvierenga izvi zvinodetsera kuti vantu vapone nekugadzirira kuti vasabatwe ngezvitenda

Kupapazha kwezvirwere peshe peshe zvinobetsere yabhoo kuti neunenge chindohamba nenjira unondonzwo antu, vaireketa ,izvi zvinoita zvee nekuti anzwa unoenda zvekanyi weiende kunorodzera vanonga vasere kanyi.

Zvaitodhanisa peyani kudhaya kurekete ngezvekumwedzi. Hino mazuwa anaya azvichatodhanisi. Nemadhodha aripo zvotoreketwa ngekuti vana avachagari padhuze nana tete awo. Kutozvireketa ndokuti vafunde vasazotambudzika vosangana nazvo.

Zvekumwedzi zvaitodhanisa peyani kuzvironza ngezvazvo kudhaya. Hino mazuvano zvotoreketwa peshe-peshe ngekuti hapana uchakone kudzidzise vana havachagari padhuze naanatete avo naanasekuru. Zvino ngavadzidziswe peshe-peshe.

Kwane majekideni phiyani anobairwe vantu kuti vasandobara peshe peshe. Aekushandise kuronge mburi. Hino harijairiki zvaro kubairwa jekiseni asi unonga watobetsereka kuti usabare hwana hunonga mbeya.

Kubare hwana hwakawanda kungatei mazino ematsatsanywa ,kunga hwana hwembeya kwaakungoitawo njee mazuwa ano ngekuti mitombo yekuvhare zvibeleko kuti zvisaitise vana yakazara peshe peshe muzvibhehleya unotoronzerwa nemamwire akona.

Nyaya dzekukura kwevantu dzinotobhuiwa peshe peshe . Pamweni nemusharukwa mukuru unotoronzerwa aida kutodziirira kuti asaita mimba zviya kana aida kutodziirira kuti asaita zvitenda zvepabonde unotopuwawo mitombo yekuzvidziirira .

Baba namai vanosise kuziya ngekuronge mburi. Ngavaende veshe kuzvibhedhleya veiende kodzidziswe kuti voite masiyanisirei vana kuti vasazobarwa vakaita kunga mbeya matsatsanwa.

Zvekukura kwevantu zvotoreketwa peshe peshe, vantu vaindobara kudhaya ngatei imbeya asi mazuva ano potoitawo nemitombo yechiyungu inotsiye kuti vantu vasabara peshe peshe veironga havo mburi dzavo.

Zvekufunda ngekukura kwevantu zvakanaka yaambo ngendaya yekuti zvinoita kuti vana vasatka pavanonga vookura kuti chiinyi akiti woye choitike mukati mwendaramo yangu asi akazvifunda zviyani unozozvikarakadza .

Vana nevasharuka votodzidziswe zvekukura kwavo. Kudhaya kuhlibiya pheyani pane antu azvisaidiwa, zvaitodhanisa. Asi mazuwaano, votohlibiya veifunda ngezviri pashi pezvidxoko.

Zvekukura kwemajaha nendombi zvinosise kutoreketwa peshe-peshe. Kuitire kuti nevabereki vakazoona mwana woouya nemusikana iye ari musikana kwevari vazazovhunduka ndizvona ngekuti ndizvo zviriyo mazuva ano.

Vekukura kwevantu zvoreketwa peshe-peshe mukati mwendaramo, vamweni vantu vanokone kutozvifunda veyingira, ukandotoreketa kwega avakoni kuzvizwisisa, asi veyiningira vanozvibata.

Muntu ane chimwana chitotori zviya, asisi kurekere kudhibana nemuyisa wake, ngekuti zvinozokonzerese uhule mukati mwendaramo, hino kwane majekiseni anobayirwa vakadzi kuti vasabate mimba.

Kudhaya zvaidhanisa peyani kureketa ngezviro zvepashi penxubo. Hino mazuwano ndozvotobhuyiwa kuti vana vazviziye ngekuti vanozopinde mumatambudziko vasingazviziyi.

Mazuwano zvekureketa ngezvekukura kwevana zvakakosha maningi, kuti nevana vevasikana vazoziyawo kuti pavanonga vavachezana vanosise kuzodini zvikasa reketwa vanozozvikorera.

Nyara imwe aikombi chituka vana vanosise kudetserana vari muzvikora pavanonga veitaticha ngekuti untani aakoni kuzwisisa mudzidzisi eifundisa asi oronzerwawo ngeantani vake unozvibata.

Ayi nguyapi yekuchabara hwana hwunenge hwaka wanda kungateyi imbeva kwava nezveku emesawo zvekuti muntu asangobara peshe peshe pshe paanonga adhibana nemuisa.

Muzvikora amungofundwi mabhuku egapi kune nemitambo inofundwa yekurumba yekutamba mabhora anawa kumapundura kuitira kuti mangwani uzoona chekuponesa unokona kutotamba mitambo wemabhora unowu weitohorawo.

Kumwe maphilizi haikwopi kunorape muntu. Muntu unokone kurapikazve ngekutwasanure makodo ake kuti agwinye. Nguwa imweni unonga akanika.

Ai mhovha yega inokanikwa nemuntu anokanikwawo kakurutu Vaya vanoita zvekurumba nekukumbura bhora vanode kunasirwa marenje awo nenyara dzawo kuti zvione kushanda zvakanaka.

Kunotambwe mitambo yekupunture bhora ,inyambori yekurumba yemene, kutori nemitombo iriyo, nemicheni inonga yeiningire mukuwo wounonga wapedza weitambe mutambo wako. Izvi zvinoitire kuti uone nguwa yekuzokwikwidzana nevamweni kuti ungakodzera ere, kuti ukwikwidzane nevamweni.

Mvura ishamwari yemuntu unoite zvekurumba. Ngekuti paanorumba payani unonga akajaha zvekuti mvura inobuda sechifundi mukati mwenyama yake. Kuipetudza kutomwe mvura kuti asazodonda -donda.

Mvura ishamwari yemuntu weshe unoite zvekurumba kubvuture bhora kunyazi kunxake bhora, mvura inobude mukati mwemwiiri wemuntu ngechifundi asi akazomwa mvura iyi ndani inonga yotokotodzwazvemwo kuti muntu unouyu azodonha donha nekutondodzazve mwiiri wake .

Kutoriwo peyani nemadhogodheya mukati mwezvekurumba, vanotoziye kuti torape muntu unoo kuti apone ngenguva shomanani kuti akotokezve mumutambo kuende kunotamba nevantani vake

Dhoyo inorwadza yamho pamuntu, rinosise kukhanikwa, kurapwa kuti rione kuzoteka teke mwiri wemuntu unoreme kudai kakuwo muntu weite zvekurumba zviya ndoo rinoshanda rakhona.

Mvura mutombo mukuru, inosise kumwiwa peshe-peshe. Kakuyo vantu vanorumba vaya kana kuite mitambo yekupundure bhora kana rekunxaka. Ngokuti vanobude chifundi, chifundi ichona ichi imvura inonge ichibuda mumwiiri. Saka inosise kufakeyiwa.

Kubazi rezvekurumba remitambe akudi kundontinye masadza ega ega. Asi kunotodawo kuti muntu aryewo nemichero kuitire kuti muntu agwinye nemwongo wake ugwinye asazotetereka pona paanenge eita mitambe nevanthani.

Kunotambwe mitambo yekurumba inyambori yeku pundure bhora kana yeku ncaka kunonga kutori nemitombo inobekweyo kuitre kuti vaya vanonga vapundunwa veipundure bhora vaone kubetsereka veitokotoka zve mukati koenda koripundurazve.

Michina yaara yaatsaraude, unotoitwe yekuiswe mwakasiyana-siyana weiningirwe mundiyadzo kuone kuti unorwara nechiri kuti uone kudetsereka. Hino usafe wakagare pamuzi, ende kuchibhedhleya.

Kudhaya kwaibainge kupunture bhora usina nechawadxoka mumarenje, anyambori madhoyo akhona, ukadonta wairwadziwa maningi. Hino mazuwa ano kwaane zvidxoko zvinodxakiswa nedhoyo kuti risarwadziwa, nezvikunwe zvinopunturwa pashi ngemapuwe.

Veiite mitambo yavo iyani peya yekurumba kunyazi yekupunhura bhora muntu unokone kukuwara azokoni kuhamba ega kune zvihlayo zvakatogadzirwa kuti muntu unotogara zvotomukweya zvega ngemavhiri.

Hakuna kusingarapiwi muntu, nekwekorumba kwemene kana kuvhundure bhora, kana kunyambori rekunxaka riya, kunotode vantu vanonga veirapa vantu kuti vapone, kuti vakotokezve mukatimwo, vonyakaza nevamweni vavo.

Vantu pavanopundure bhora zviya kana kurumba, vanokone kukuwara. Hino vebazi reutano vakadzidzisa vantu vamweni kuti varape vantu vanenge vakuvara veitamba kuti vasabudiswa mumutambo. Vanonga vatopora pona apapo.

Kuphuze mvura ndoomutombo mukuru, kuti muntu eiite zvekurumba kana kupunture bhora. Pavanoripuntura zviya, mvura inobude mumwiiri ngechifundi, hino ukamwe mvura unonga wotoipetudza , wopone zvakanaka.

Azvichanesi mazuwaano kuzvihloya wega uri pamuzi pako. Zvitenda zvakaita sezvemungazi unotozvihloya ukaona zvakashata zviyani wotorumbe komwe mutumbo inodiwa kuti zvakanaka wotoramba weitawo zvakanaka.

Vayungu havadzorori kugadzire micheni mwukati mwenyika ineyi. Vanotogadzira nemicheni yekuti muntu eitohloyiwa apa, dhogodheya wakona unenga eitozviona mukombiyuta. Nemuntu unenga weihloyiwa unenga eitoonawo phiyani zvinenga zviri mwukati mwenyama yakeyo.

Madhokodheya eihloya muntu zviyani ,vanonga vakatobeke muchini yavo pangazi yemuntu kana panyama yemuntu veitozvionazve mukati mezvivhiti-vhiti zvavo. Kuitira kuti vaone kudetsera mutenda unou.

Ayi n'angapi kana tungata inokone kubvise pabvuri pamuntu. Asi mashakani ezvimiti zvimweni zvinoonekwe mushango unokona kumatora wotodzichata-chata ndipona pounofunga kuti pane chifura, unotozozwa zvatotatanuka.

Mutombo yemushango yakanaka yaambo ngekuti haidhuri. Tinosise kuronzere vana vedu kuti vaziye kuzoishandisawo mune ramangwana ravo. Tikakorere kuvaronzera mitombo iyi inotsakatika iyi.

Kunotha, kuganyaa aaah akuchanesi mazuwa ano. Kubaaenda mugwasha kwakutora kamumbuti wotokasima pamuzi. Kati unonga waita karuwa asi iwe weitoziya kuti ndinotokapona ndikona kambuti kanaka. Kanonga keitorapa.

Ndirini hangu nepa muzi pangu pe mene ndino tode kusime mi mbiti ye mishango iyi kuti ndizo detsere vandani vanonga vei rwara neniwo kudzi detsera ngekuti ayi dhuri mitombo iyi tatoi sime pamuzi inonga yatoitawo magade gade pona.

Mitombo yenzinde yakanaka ngekuti hai umwe unokone kurape zvitenda zvakawanda. Nezvimweni zvinonga zvisati zvabuda mukati mwenyama yako zvinotokona kutodziririkahe nemitomboyo.

Mitombo yenzinde yakanaka. Imweni yotobekwawo muzvibhodhlera kuti inake. Imweni yakhona inotonuhwira, imweni inotoshandiswa nekutoshambidze mwiri kuti ihambe yakapheuka isingaremi ngeminuhwi yakashata.

Mitombo yechindau yotobekwawo muzvibhodhleya zvakanaka, kuitire kuti iashirike. Vamweni vanowenga pheyani, kwai yakashata. Vamweni vanoona kungatei yaka shorereka kubeni inotodetsera yaamho.

Mitombo yenzinde ngaingwarirwa kuite kuitira kuti hwana hwedu huzokura hweizviziyavo zvinoporesa. Ngekuti vandani vavo vasazotame mare yekuende kuzvibhedhleya, asi veiziya yonaiyi vanopona.

Mitombo yechindau yakanaka yaambo, imweni kutorye hwana hwakhona hunobarwa ngemimbuti, imweni kurye mashakani, zvimweni kurye nzinde zveshe izvi zveiporesa. Zvinoite kuti vanthu vagwinye, vanthu vakwange, uyezve muntu unotokona kurapika zvitenda zvakawanda ngemutombo umwe.

Tisarasha chiri mugwapa neku embera mitombo yechiantu iyi yakabanaka yaembo vaka zoihluzawo veibeka muzvidziyo zvakanaka kuti vantu vaidakarire unotoona kuti mutombo unowu wakagadzirwa nechinyi zvoto kudakadza woto zvishandisa.

Ganda rinode kunase kunasirira kuti ripfave unga thonje. Mitombo yakawanda yechivantu, mitombo yenzinde inodetsere kuti ganda rionekwe reinaka reitsvedzererawo.

Vechindau votohluzavo mitombo yekubve kumashakani nenzinde veibeke mumabhotoro akanaka .Kuitira kuti vantu vaidakarire neye mazino yemene iriyo inotorape mazino nekutoasuka kuti atijoso.

Ndaimbozviziya ere kuti nemichero mitombo. Kundotere kundobusa kwega usingazviziyi kuti nguwa intani uri kutozvirapa. Nemashakani anorapawo vantu, kunyambozi nemito yemakwande inorapazve. Izvi zvakanaka ngekuti azvidhuri, unozviona peshe-peshe.

Ungachazouziya ere mutombo wechiantu wabekwe pakanaka ngekuti autondoneki autoiti ingatei wakahlerereka payana zvadai Ngekuti unenge waane mudhkakiso wakanaka nemuntu weshe unotozoudawo kuutenga.

Tombo yechivantu yotohluzwawo yeibekwawo muzvibhodheya zvakanaka kuitire kuti vantu vaidakarire vanotozoise ngemifodho ye kwezvinonga zvakabva payani votoona kuti aa mutombo unoyu wakagadzirwa ngechakati izvi zvinodakadza yaambo izvi.

Mashango atinoona eshe anorapa ukatora Shango iro neiro woro wozvi dhimanisi pamwe zvinobaa gadzira mitombo yakagwinya yambo unokone kupedza zvitenda zvisinga pedzwi nemitombo yechiyungu.

Mitombo yechivantu ayobarongedzwa zvakanaka piyani kubeka nemuzvidziyo zvakanaka imweni inoshandiswa kudzodza makanda kuitira kuti aone kupfawa pfawa kumabata kudai zvinoita mafuta echingezi aya.

Michero yeshe yemushango, anyazi mashakani anyambozwi nemaruwa akhona, anohluzwa obekwa muzvibhodhlera, kuti uite mutombo unozodetsera kurapa vantu. Mutombo uyu wakanaka ngekuti muntu weshe unouhanira.

Mitombo yenzimde yotohluzwawo peyani mukati mwendaramo dzedu dzinedzi, izvi vanozviitire kuti itodzane neindani yemuzvibhedhlera kuti vantu vasaone musiyano yazvo ngekuti vaiyinyenya hino vakazotsvake zvekutivhara ndizvona.

Shakani reshe mutombo, nzinde yeshe mutombo, makwati eshe mutombo zviro zveshe izvi ngatizvingwarire kuitire kuti vana vedu vazoonawo chinowaponesa mangwani tisazvipisa.

Akuna chisingarapwi ngemutombo yemushango payane .Nemakanda anotonasirwawo kuti apfawe pfawe ,nezvikwerekwede zvinokone kumera zvinokone kutopedzwa ngemutombo wenzinde.

Vemitombo yenzinde vakatokona vakazotutsirawo mitombo yavo kuti iashirike ngekuti vantu vazhinji avasaimwa ngekuti vaiti inonyenyesa .Hino yakanaka ngekuti unobaatoone kuti mitombo wandinomwa uyu wakagadzirwa ngechakati .

Ayipi mitombopi yekumwa ngekuti hayi muntu warwara. Kutori nemitombo imweni inoshandiswa inogadzirwa ngenzinde yekushandisa ndiyona neyekubeke muhope kuti muntu asatsvauka ngezuva.

Mumbiti yemushango iyi yakandonakawo paanekuitora teiyibike pamamizi pedu, teitoinasirira kuti ipone pera nariini nariini kuti vana vadu vazoonawo kurapa vantu nesuwo teitoponawo ndizvona.

Ungachafawo ere ndeinoponwa makore ano ngekuti mitombo yaimnosimwa mushango yatava nepamizi yotosimwa nepamizi kuitira kuti itoreke padhuze kana watsetsenga usiku unokona kutomuka wototora mitombo wako wotomwa.

Nemimbiti mukuru pheyani inotorapa. Makwande akhona anotorwa, ototswanywa-stwanywa, otorapawo munthu. Kunyazwi nemashakanyi, zveshe zvinodetsera kurapa. Apana chinorashwa pamumbiti.

Nemafuta amweni ekuzora zviyani ototorwawo peyani kumashakani nedzinde dziya dzemushango dzatinonga teiyeyisa izvi zvinotoita kuti makanda evanhu apfawewo nekutonuhwirirawo veihambe pane vantu zviya.

Aaa humashakani nehumaruva hwakadai hwakabana maningi kutomutswete pamuzi. Kubeni mutombo unotobetsera tibekei pamuzi zvotoite kuti muzi uti njoso muhope yeshoko. Asi mweitoziye henyu kuti munotopona henyu ndizvo mweirapwa ndihona.

Nyika zhinji dzakatozozviona kuti hai mitombo yenzinde inodetsera yaamho. Kutoisa nezvikwangwari kweshe kweshe kuikurudzira kuti vantu vasainyenya nekuiona ingatei yakahlelerereka maningi.

Ungachazouziya ere kuti mutombo wenzinde. Wakanaka yaamho. Vakazoihluzawo kuitire kuti ioneke kuashirika mukati mwentaraunda. Uyu wakanaka ngekuti unotoona ngekuti mutombo wandinomwa unowu wakagadzirwa ngechakati.

Akuna unoda kusarire sure segotsi asi muntu weshe unoda kuendawo mberi semiro. Vemushonga yechindau votonasirawo zvipaketi zvakanaka zvekubeka mitombo yawo kuti igashirike mundaraunda .Haikona kuteterwe kumbiri.

Kudhaya vantu vaiti mutombo wechiantu unonyenyesa hino mazuva ano yotobekawo mitombo yavo munezvipaliti zvakanaka zvakanyorwa zvakanaka kuitire kuti vantu vayidaka rirewo.

Vanoona ngezvemitombo yenzinde vakaitawo makambi ekunasira zvitumbu zvekuisa mitombo yavo kuti zvijekewo kuita magadegade kutodzona nemitombo iyo inotengeswa muzvitoro nyangwe yekuzvibhehleya.

Ungavhazoiziya ere kuti mitombo yenzinde yobekwawo mumabhohleya akanaka kuti vantu vaidakarire zvinodakadzazve kuti isange yakaserereka ASI yakagwinya

Ungachabirawo ere weitama mare mukuwo watinawo uno kune mitombo yechivantu iriyo yotosimwawo kutoitawo yemakatiwa yakona kuti ikwedere padhuze vantu vaone kuzokata mitombo Veipona.

Mitombo yenzinde yohluzwawo mazuwano kungatei ndiyona yemuzvibhedhleya voitsatsike pazuwa kuti iome aichanyanyenyesi muntu unenge eida kuushandisa unotozoudakarira ngekuti unonga wakangwaririrka.

Mashakani nenzinde nemakwande emiti yemishango zvakakosha maningi ngekuti zvinodetsera kugadzire mitombo. Mitombo inozodetsere kurape zvitenda zvakasiyana siyana aidhuri.

Zvimweni zvakaita kunga mashakani zvimweni zvoito ngatei inzinde nzinde kungatei ibundo asi zveshe izvi zvinobetsere muntu unozotoona wakupuka peyani mukati mwechirwere chounenge unacho .

Ngatitore madhakani teimatsukuta tsukuta kunyambozi nenzinde dzakona ngatidzibete ngendonga teizosvina mutowakona ngekuti zveshe izvi zvinodetsera mukupona kwemundu

Vantu vanosime makatiwa nemakatiwa piyani emitombo yemashakani inei kuibeke pasinde nemizi yavo kuti zvizovaitire nyore koitora pavanonga veide kudetsereka ngekuti ayidhuri pane yekuzvibhedhlera .

Shango reshe rinorapa, nzinde yeshe inorapa, anyambori mapande emimbiti anorapa ngatisateme miti peshe peshe ngekuti ndoomitombo inozotodetsera mundaramo yedu.

Mashakani emitombo unokona kutakataka wotobude muto wakona. Wona muto unou ndowounozodhibanisa nemvura wotomwa wopona. Ngatizvidzidzise nevana vedu kuti vazodzidzisawo nezvizukuru zvichazouya kuti vazorapika, musi untani vanozotame mare yekohloyiwa.

Mitombo yenzinde mutombo yechiantu iyi yakabakosha yampo ngekuti inonotesa mazuwa ano unotokone kutopone ndaramo yakanaka ngekuten gesere vantu mutombo yemashakani iyi.

Usapedze mukuwo weiramba mitombo yechivantu. Yona mitombo yemashakani nenzinde nemakwande inodetsera yaambo itoitore mushango mwairi wotosima pamuzi kuti iite bvute rako apa weitozodetserekazve kurapa vantu newewo weirapikawo.

Mitombo yenzinde payani imweni yakabaanake kuitora wotoisima hako pamuzi pako kuite karuwa kuti pamuzi pajeke kuti njoso kunge hope yeshoko weitozotorazve rona shangoro kutodzirapazve rinenga ratoban'e zviro zviiri kunakise pamuzi nekutopona ndiro.

Usaningirire pashi humabudo humweni peya hwaunoona weiti hai hunozondibaya, unozondidini kubeni mitombo mikuru. Humaruwa hwakona nemashakani akona nenzinde zvinounze kupona mukati mwendaramo dzedu.

Ngatitotore mashango kubve mumakwasha teiuya navo pamhatso. Teisima ngekuti mashango mazhinji mitombo inobetsera. Unokone kurape zvitenda zvirongomuna ngenguva imwe. Asi mutombo uyu unonga vakatogwinya yaambo haudhuri.

Ichiri nguvawo ere yekutye mashakani mashakani ano detsera yambo ne nzinde dzakona kurape zvitenda chimweni chitenda unokone kutochi rapwa achizo kupotekeri zve umweni mashakani anokone kutorapa zvitenda zvirongo muna zvei ende mberi ku bhan'a pamwepo.

Tinorye michero peyani mumakanyi umwu tisingaziyi kuti kutorye michero ineyi ayikuzviondhlapi kwega, tinonga teitozvirapa kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Chandakatozoona inini ngechekuti hai tsviba reshe rinorapa musaridheerera, kuriona wotofunga kuti rakashoreka kati rinemutombo unotokudetsera kuti uonekupona mukati mendaramo mako.

Miriwo inhani teirya zviyani atitozviziyi peyani kuti tinonga teitozvirapa isusu tinonga teitoti kubusa kwega ngkati tinonga teizviondla nekuzvirapa ngatirye mitombo kana miriwo yemushango kuitire kuti tipone.

Vantu vonota ngekutosime mitombo yenzinde ineyi. Votoisima mu makatiwa akakura kuitire kuti iyite pasinde pekuzoitora pavanonga vode kudetsere vantu kuvape mitombo.

Akiti ngatidakarire chiantu chedu haikone kuti totoda mitombo yechiyungu yega, magomboti aya anodetsera yambo kakuyu usina mare zviyana unotorumbe mugwasha wototondera kwakutotaka taka wotomwawo.

Azvidi hope anamayi, ngekuti mitombo yechivantu panenguwa yayinotomera. Pamweni yozokorere kumera. Hino, kutoyiwomesa kuyane unotozoramba weyishanda gore rese nekuti unenge unewundane wawunenge wakafisha.

Kutonasira hako shango rako remitombo yechi anthu padhuze newe kwakabaanaka maningi. Ngekuti unotonotha ndizvona, pakaguma unenga eida kudetserwa zviyani wotorumba wototore mutombo wako, womupa kuti apone.

Mitombo yenzinde yakanaka yaambo nekuti inorapa zvizhinji mukati mwengazi inokonazve kuti mundu akwange muntu anga amboite chitotori kuonda unogwinya ndiyona.

Mitombo yechivantu yakanaka yaambo ngekuti inobetsere kurapa zvinonga zveinese mukati mengazi, makodo zveshe zvinopera ukazvishandise zvakanaka. Umwe mutombo unokona kutorape zviro zvirongomuna kana gumi.

Nguva zhinji tinotodya mashakani anweni teifunga kuti tiri kurwe muriwo kati muriwo lati mutombo zve zvinenge zvakatobhanxeya mutombo nemuriwo kuzvionxa nekuzvirapa.

Zvekupfuma zvichadi hope paani ukati mendaramo unokone kutopona ngemitombo yenzinde ukatoitaticha zviyani unokone kutorape vantu veikupawo zvimarw zvekuti upone.

Shango reshe riripashi pentaraunda dzedu mitombo. Ngatiremekedze kwemene ngekuti hai inodetsera. Totodzidzisawo nevana vedu kuti vaiziye vazoronzerawo vantani vavo isusu tanyangarika pashi penyika ino.

Mimbiti nemikuru peyani inonga yeitorapa. Vantu vanokona kushandise makwande akona, nzinde dzakona nemashakani vozvita-kataka vomwa. Zvimweni vanokona kutopora ngekuti unorape zvakawanda-wanda, nezvisati zvabuda mungazi zvinochitozokorere kubuda.

Mitombo yenxinde piyani inokone kutosimwe pamizi kutoiite ngekuti maruwa kudai meitopota meiikaya meidetserana mweirapana. Vembatso dzimweni dzataazve dzinotongwarirwe mitomboyo ,vantu veitoende kotenge mutombo veipora.

Usafa ngeinoponwa wakagare pashi kubaawonda ungatei mukwiikwii. Kayawo mashakani embiti umwe. Mimbiti yekudhaya inodetsera ngekuti haina zveinozokonzeresa zvirwere mukati mwenyama dzako.